Agble gã aɖe le fii, nukuwo sɔŋ le me. Ameyibɔ woame etɔ̃ ɖe le dzedze le me eye wole eŋu ɖe za kɔ le enu wɔ le agblea me alebe ŋutsua ɖeka lé tɔkpo ɖe asi.

Asi gã aɖe me le fi alebe amewo bɔbɔ nɔ anyi le nuɖewo dzra, ame ɖewo tsɛ wotsɔ nu ta le tsatsa, le dzra, ame ɖewo nɔ anyi ɖe ŋdɔ gbe gake sɔe ya ɖeka le ame ɖe tsɛ si le asie me.

ee Edu ɖe mee le Teƒea dze abe yewuwo ho dume alebe atsi ɖe woe. Alebe dev… Ametsitsia deka kɔ ɖevi tukui ɖeka kpa ɖe dzime alebe atsi yɔ fie petee ebu ameve kra dze le edzie me.

Kɔƒe aɖe me ameyibɔ ɖekakpui aɖe le afi yi za wokpla tu nyɔɔ wole gbemelã aɖe ɖe asi edze abe wova wui le gbeame kɔ kɔ va yie ɖe aƒeme

Britins srafowo le fie za le atsyɔɖoɖo nyui aɖe me alebe Britin flaga le gakpo ŋu eye eɖewo le ŋu me, eɖewo le ŋua ŋu dzɔm eye wole eŋu tsɛ ƒom.